Pɔgɔ la. O zeŋɛɛ la, o seɛ wagyɛ, a kyɛ su kparoŋ, a kyɛ leŋ duuku. Kurpooti bebe la ka seleba bebe ka zeɛr tere meŋ bebe, orbarr biŋ peɛle la a pɔg.

Dͻͻ la are, soola be la a be. Noba mine are la a dͻͻ puoriŋ. Yie be la a be. A dͻͻ sue kpare sͻgelaa, o seԑ kuree meŋ. A noba naŋ are a dͻͻ puori ba mine sue kpare peԑle. Ka ba mine meŋ su kpare zeere

Dͻͻ ane bibiiri la, a dͻͻ dͻŋԑԑ, kaa biiri mine are, ka ba mine zeŋ. Ka kõͻ kolee biŋ a dͻͻ nimitͻͻreŋ. Vũũ la ka a dͻͻ maala. A bibiiri ba eŋ nͻͻteԑ.

Bidɔɔbil la zeŋ, ba waa la Bidɔɔbil bayopoi. Kuro zu la ka ba do zeŋ. A Kuro peɛle la Dankyin. Bɔtɔr biŋ la a Bidɔɔbil nimitɔɔreŋ. A ba kaayaa ba naŋ su a ba yitaa, a waa la tɛɛtɛɛ.

Dɔbɔ bata la tona toma, ba sue su-kyɛ-sɛ a vɔɔl zupilpeɛl. Ba menɛ eŋɛɛ nutoor peɛl, ka ba menɛ eŋ nutoor zeer. Ka kure be'a teŋɛ yagayaga lɛ, ka vomɔ meŋ biŋ a teŋɛsogɔ.

Vũũ la di lɔɛ, motori ane yie. A vo a zoore naŋ ŋmeɛlɛ la a zie poɔ. Sokoɔraa meŋ peɛle la a zie, ka lɔɛ zoro a sokoɔraa zu, ka motori meŋ zoro, ka noba are a sokoɔraa zu.

pɔgeba, dɔba ane bibiiri la ba mine sue kpare, ba mine seɛɛ muŋkue, ba mine meŋ seɛɛ torɔzare. Orobare ane talakponni biŋ la a be yagaya lɛ, ka gyɛreka meŋ biŋ poɔ. Ka ba mine gũũni kyɛ ka ba mine meŋ are. Ba mine meŋ naŋ tuo la a orobare are ne be.

Dɔba la. Ba mine arɛɛ la, ba mine meŋ zeŋɛɛ la. Ba suee kpar doɔre dɔɔle a bag ba noɔma zu. Ba. Mine vɔglɛɛ zupil doɔr, ka ba mine meŋ ba vɔɔl. Ba mine arɛɛ la, ka ba mine goone. Sola be la a be yaga yaga lɛ.

Dͻbͻ bayi la a bebe kaŋ zeŋԑԑ la kyԑ ka kaŋ are. ba vͻgelԑԑ zupili peԑle. Kue yaga yaga be la a zie. A penti la bonze penti zeԑ ane penti dõͻre.